waa papa yow noo tudd <crosstalk>
El Hadj Mansour Touré
el Hadj Mansour <crosstalk> ci looy yëngu <crosstalk>
<crosstalk> mbay
mbay
diwaanu <crosstalk> Diosone
Diosone ndax <crosstalk> xam nga jiw semence certifiée <crosstalk> lu ñuy wax semence certifiée <crosstalk> te mu mucc ayib <crosstalk>
waa jiw boobu daal dama koy dégg <crosstalk> waaye sama xam-xam moom des na ci <crosstalk> <hesitation>
fan nga ko mos a déggee <crosstalk>
ah dinaa koy dégg ci rajo <crosstalk> ñu koy wax
comme <crosstalk> ci ban rajo tey <crosstalk>
lu ci ëpp daal <crosstalk> Alfayda laa koy déggee <crosstalk>
Alfayda <crosstalk> kon yaa ngi koy <crosstalk> jëfandikoo wala jëfandikoo goo ko <crosstalk>
waaw ren nag am na <hesitation> jiw bu ma jëlee ci coopérative bi <crosstalk> ñu ne moom la <crosstalk> kon ren laa ko mos a jëfandikoo
ren nga ko mos a ji ren <crosstalk>
<coughs> waaw bi ma ko jëfandikoo daal <crosstalk> am na lu ma si gis comme li ma la waxoon <crosstalk> bu dee mboq mi <crosstalk> am na benn manque bu ma ci gis <crosstalk> bu dee suuna si moom baax na moo gën bi nga xamante ni moom laa daan ji <crosstalk> <crosstalk> mboq bi nag dama cee am benn jëfandikukaay bu ma ci def <crosstalk> boo xam ne damaa xamul ndax booba moo tax wala déet <crosstalk> waaw ndax <hesitation> jamono bi ma koy engrais <crosstalk> dafa bokkoon fekk suuf si tooyuloon bu baax <noise> bi ma ko engrais lu ci bëri dafa dee <noise> waaw <noise> waaw <crosstalk> loolu daal mooy loo xam ne fekk na bi ma daan béy <crosstalk> ñoom ñaar laa boolante xaaj tool bi <noise> ji ko bii ma daan béy jiw bi ma daan béy ji ma jël ko jiw bi nga xam ne moom la ñu wax ne mooy certifiée ma jëlee ko ci coopérative bi <crosstalk> bi may engrais nag ñoom ñëpp laa engrais wa ndoor waa li ma def ci bii <crosstalk> laa def ci bële <crosstalk> te it tool yi ñoo em léegi nag bii nga xam ne moom laa jëloon fii nag <noise> li mboq ya ba tey bokkuñ ndax bii ma jëloon ci coopérative bi mboq bu weex la bële nag mboq bu xonq la waaw bii nag bi ma ko engrais mooy bi ñu wax ne mooy semence certifiée bi <crosstalk> dafa bëri lu ci dee <crosstalk> te yaakaar naa ne rendement ba mu waroon a am loolu moo ko jur ba tax dikkut <crosstalk> <hesitation>
<noise> donc ci wàllum ngóobeef bu ñu doon xool xayma li nga am daaw ak li nga am ren ban moo ci gëna am solo <crosstalk>
waaw <crosstalk> foofu it ba léegi <crosstalk> <hesitation> ma xayma bi dafay xaw a jafe ci man ndax la ma ca béyoon daaw dafa ëpp lool li ma ci béy ren waaw <crosstalk> ndax daaw béyoon naa si daanaka lu mat ñeenti hectares te ren ñaari hectares kese laa si béyoon <crosstalk> waaw <crosstalk> te it nawet bi nam meloon daaw it moo gën ci wàllu mboq ci nim mel ren <crosstalk> waaw <noise> te loolu it mun na nekk ci manqué nawet bi tax na <noise> li ma waroon a li ma am ren manqué la ma waroon a daaw waaw
<noise> ndax xam nga <hesitation> xetax <noise> xetax xam nga ko
xetax xam naa ko waaw
<hesitation> fan nga ko mos a déggee <crosstalk>
<coughs> foofu it ba léegi <crosstalk> kooku moom <hesitation> Karime Ndiaye
<noise> Karime Ndiaye

waaw <crosstalk>
bi nga ko déggee nag <crosstalk> après nan nga def
<crosstalk> ak ñu muy booba fekk booba xetax moom ñun fii moom munuñ koo am parce que xetax gi fii moom la jigéen ñiy toggee ndax matt amu fi waaw <crosstalk>
<hesitation> après message bi ndax leeroon na bu baax
<crosstalk> aussi it fekk na mu ko waxee noonu laa koy defee waaw boobu it li nga xam ne moo doon fumier ak mbalit yi ñu buub yi ci kër geeg yëpp moom jël nañ ko yóbbu ko ca àll ba tasare ko fa moom waaw <crosstalk>
<crosstalk> donc tey bu ñu doon xool <hesitation> ci diwaan bi <crosstalk> ndax <hesitation> yéen a ngi doon jëfandikoo benn produit bu ñuy wax Aprostar mooy benn puudar coopérative bi di joxe <noise>
déedéet <hesitation> puudar boobu noonu jëfandikoo wu ma ko ren parce que boobu it dama ko yéex a yëg <noise> parce que bi ma koy yëg booba fekk na man i tam li may ji ji naa ko ba pare waaw loolu daal li may <hesitation> ji la woon <noise> su bu dee dugub nag <noise> am na benn hectare bu ma jëloon ci ñoom bu dee mboq it jëloon naa fi benn hectare waw <crosstalk>
tey bu ngeen ñu doon xelal pour que <crosstalk> beneen yoon bu ñu leen di yónnee ay xibaar ñu ci lan ngay wax ci lañ war a gën a waxtaan pour lu leen di gindi <crosstalk>
waaw waxtaan wi de booba li ma jàpp mooy semence boobu ngeen di wax <crosstalk> maanaam war ngeen koy mën a gën a yaatal war koo xamal nit ñi aussi buñ ko jëfandikoo it maanaam bu ñu ko jëlee ba ji ko <crosstalk> taritement yi ni ñu ko war a toppee ba keroog muy ñor <crosstalk> it war nañ ko mën a gën a xanaa xamal béykat bi <crosstalk> parce que comme li may wax rek ñuy yu ci bëri dañuy làmbatu nii rek di xool di gis waaye amuñ ay yenn matukaay yoo xam ne ñun moom la ñuy nattee li ñuy def waaw loolu nag soo indee loo xamante ne yow yaa ngi ko def sa traitement ba mu pare xam ne lii baax na <crosstalk> du war ngay xamal nit ki maanaam boo ko jiyee nag nii ak nii ak nii nga ko war a toppee di ko def <crosstalk> maanaam ba ci ni ñu ko béyee sax war ngaa mën a xamal nit ki naka lañ koy bayee waaw ndax dafa bëri ci jiwu yoo xamante ne nii <crosstalk> nit boo ko xasee ba ji ni nga koy bayee ak na nga daan bayee morom ma duñ bokk <crosstalk> loolu mun na la si indil ngaañ-ngaañ te ki kiy béy moom du ko xam <crosstalk> waaw loolu nag yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi topp jiw yooyu di ko def noonu <crosstalk> war ngeen ñuy mën a xamal maanaam jiw yi boo ko jiyee ba pare ba mu sax <crosstalk> naka nga war a mën a toppee di ko bayee waaw <crosstalk>
<coughs> papa ñu ngi lay jaajëfal
baax na <crosstalk>
di la wax nga fàttali ñu tur beeg <crosstalk> sant bi ak fu ngeen dëkk
El Hadj Mansour Touré <crosstalk> nekk ci commune nu Diosone waaye maa ngi dëkk nag ci dëkk bu ñuy wax Passy Aly Dieng
Passy Aly Dien
waaw
<noise> jëerëjëf papa
jërëjëf <noise>